Meeshaan ittiin uffata miiccan yeroo ammaa kana beekamaa kan ta'e Laawundarii kan jedhamuu fi inni humna elektiriikii fayyadamuun yeroo gabaabaa keessatti uffata hedduu baasuu danda'a. Mana keessanitti meeshaa kana ni fayyadamtuu?

Kopheewwan kunneen, kophee modeela haarawaa yookaan immoo ammayyaa yemmuu ta'an, yeroo ammaa kana baayyinaan qeerroo fi qarreen kanneen keewwatamanidha. Innis halluu bareedaa diimaa ta'e kan qabudha. Naannoo keessanitti baayyinaan namoota akkamiitu kophee kana keewwataa?

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoo mata dureen isaa gatiin nama meeqa? Kan jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Eebbisaa Baayisaa kan jedhamu dha. Eebbisaan kitaaba meeqa barreessee ummataaf dhiyeesse?

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee buna danfisaa jirti. uffanni isheen uffatte adii ta'ee qarqara isaa irraa halluu alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa of irraa kan qabudha. Bunni dhala namaaf faayidaa akkamii qaba?

Manni gurgurtaa meeshaalee ijaarsaa hedduun isaanii kan suuqii tokko keessatti gurguraman wantoota hedduu qabu. Fakkeenyaaf halluuwwan akkasumas meeshaalee sibiilaa kan simmintoo manaa keessa ture. Biizinasiin meeshaalee ijaarsa manaa akkami nama baasaa?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lama ta'anii dhaabbatanii jiran yoo ta'u, namoonni kunneen saalaan dubaradha. Isaanis uffata aadaa isaanii uffatanii miidhaganii siiqqee isaanis qabatanii jiru. Uffanni kun uffata aadaa eessaati?

Kun gaazexaa 'Addis Lissaan' jedhuudha. Gaazexaan kun barreeffama afaan Amaaraan barreeffame roga afur qaba. Gidduu isaatiin immoo suuraa gamoo ol dheeraafi konkolaataawwan daandii irra imalaa jiran qaba. Gaazexaan kun odeeffannoo akkamii kan dabarsuudha?

Kitaabni kun kitaaba asoosama afaan oromoo mata dureen isaa kooticha kota'ame jedhamudha. Namni kitaaba kana kan barreesse Beekan Gulummaa Irranaa jedhamu yoo ta'u finfinnee, oromiyaatti maxxanfame. Kitaaba kun fudhatama akkamii qaba?

Fakkiin kun meeshaa ammayyaa bishaan dhugaatii humna guddaan dhangalaasuuf tajaajiluudha. Meeshaan kun naannoo ibiddi ni kaha jedhamee yaadamutti ogeessaan qoratamee dhaabama. Meeshaalee akkas akkasii kana dhaabuuf ogummaa akkamii nama gaafata?

Maxxansi kun, maxxansa beeksisa daldalaati. Beeksisni kun, kan beeksisa dldalaa oomishoota nyaataa yoo ta'u, oomishoota akka timaatimaa, wayinii, fi qaaraa faa dha. Beeksisni kun, toora bilbilaan bilbilanii akka bitaniif hima. Faayidaan tajaajila kanaa maal faa dha?

Dubartoota Oromoo uffata aadaa adii uffatanii toora galanii habaaboo harkatti qabachuun irreeffachuuf jiranidha. Simboon uffata aadaa isaan uffatan irraa mul'atu daran namatti tola. Aadaa fi seenaa keenya dagaagsuu keessatti irreechi gahee akkamii qaba?

Suuraa meeshaa konkolaataa ammayyaa midhaan haamuun qulleessaa jiruu, kan boba'aa fayyadamudha. Yeroo gabaabaa keessatti callaa hedduu qulleessuun humna namaa kan hir'isudha. Oomisha qonnaa bifa ammaayyaan deeggaruun callaa guddisuuf gargaara. Konkolaataan kun yeroo jalqabaaf bara kam hojii eegale?

Fakkiin kun suuraa abbootiin amantaa kiristaanaa fi Isilaamaa yeroo waliin dhimma nageenyaa irratti mari'ataniidha. Abboota kunneen keessaa warri ka'aan mataa isaanii irraa kaabbaa qabu. Miidiyaan abbootiin kun fayyadamaa jira miidiyaa maaliiti?

Kun mana daldalaa wantoota nyaataaf oolaniiti. Wantootni nyaataaf oolan gosa gosaan akka gurgurtaaf tolutti pilaastikiidhaan haguugamanii naqamanii jiru. Garri kaan immoo bakka tokkotti keeshaatti guutamanii jiru. Wantootni nyaataaf oolan kunneen maal irraa qophaa'u?

Dubartii farda kooraan fe'ame cinaa dhaabattee jirtu. Dubartiin kun uffata halluun isaa magariisa ta'e uffattee jirti. Manneen jireenyaa citaa irraa ijaaraman gara duuba isheetiin baay'atanii argamu. Oromoon fardaaf kabaja akkamii qaba? Farda yeroo kam itti gargaarama?

Suuraa kana irraa kan argaa jirruu namoonni gabaa daandiitti siqatu keessa ta'aanii waa gurguraa jiraniidha. Akkasumallee konkolaataan baay'een daandii irra deemaa jiru. Gabaan argamaa jiru kun magaalaa maqaan isaa maal jedhamu keessatti?

Magaalaa keessa haalli daandiiwwan ittiin hojjataman sochii namaafis ta'ee kan konkolaataaf illee barbaachisaadha. Daandiin tokko tokko dameewwan hedduu kan qaban yoo ta'u karaa feene akka deemnuuf nu gargaaru. Daandii irra gaafa qaxxaamurru maal gochuu qabnaa?

Gaalli beeylada manaa kan yeroo hedduu akkuma harree fa'aa meeshaalee akkasumas geejjibaaf namni yaabbatudha. Isaanis kan jiraatan baay'inaan naannoo lafti isaa gammoojjii ta'ee fi bishaan hin jirredha. Gaalli naannoo kee jirtii?

Suuraa wantoonni akka konkolaataa kosii hedduu fuudhanii magaalaa keessaa gataa jiraniidha. Naannoo sana namoonni baayyeen dhaabbatanii kosii kana ilaalaa jiru. Akkasumallee konkolaataan biraan duubaan deemaa jira. Namoonni kun maaliif akkas ilaalaa jiru?

dubartoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii kan jiran yoo ta'u harka isaanitti siinqee qabatanii jiru. uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, adii, magaala, magariisaa fi kanneen biroo of keessaa qaba. siinqeen hiika akkamii qaba?

Kun aasxaa teekinooloojii Baankii Daldala Itiyoophiyaa 'CBE birr' jedhamuudha. Barreeffamni isaa halluu dhiilgeetiin kan barreeffame ta'ee, halluun duubaa isaa adiidha. Karaa gadiitiin barreeffama afaan Amaaraa kan halluu keelloon barreeffame qaba. Tajaajilli 'CBE Birr'n kennu maal faadha?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyinni isaanii sadi ta'anii karaa irra dhaabbachaa jiran argina. Namoonni kunneen dibaabee of irraa qabu. Dhaabbatanii maal ilaalaa jiru?

Aartistiin dubartii tokko, farda irra teessee fi uffata aadaa ishee akkasumas callee mataa isheetti fi morma isheetti kaawwattee mul'ati. Lafa kana irratti ,margi magariisni ni mul'atu. Maqaan sirbituu kanaa eenyu? Bakki dhalootaa aartistii kanaa hoo eessa?

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, adii, gurraacha, magariisa fi kanneen biroo of keessaa qaba. Uffanni aadaa oromoo fudhatama akkamii qaba?

Fardi geejjiba bineeldaa fi lafa irraa irratti kan ramadamu dha. Namoonni kun fardeen magaalaa keessa dhahachaa jiru. Uffata aadaa uffatanii jiru. Fardeen isaanitti immoo kooraa fe'anii jiru. Farda magaalaa keessa dhaa'achuun eeyyamamaadhaa?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; atileetota keessa gameessafi beekama kan ta'e Qananiisaa Baqqalee yommuu ta'u, fiigaa jiraachuu Isaa haalan kan nutti agarsiisudh. Garuu kan inni fiigaa jiru biyya eessatti fiigamedhaa?

Iddoon kun iddoo gabaa ykn oomisha dibata addaa addaadha. baay'inaan kan argamuudha. akkasumallee iddoo raabsaa namoonni irraa fudhachuuf iddoo addaa addaatti geessuun kan gurguraniidha. dabalees dhala namaatiif madda galii guddaadha. dibanni kuni eessatti oomishama? dhala namaatiif faayidaa maalii qaba?

Baaburri gosa geejjiba lafa irraa daandii fagoo deemuun beekamu dha. Baaburri kun ofirra galagaluu kan hin dandeenye, kan duubaaf fi fuulduratti adeemudha. Baaburri argaa jirru kun kan Itoophiyaati. Daandiin kun eessa geessa?

Bineensi kun, bineensa bosonaa jaldeessa jedhamuu dha. Jaldeessi kun, jaldeessa kormaa daabee qabuu dha. Bakka kanatti bosonni kan argamu yoo ta'u, namni tokko jaldeessa kana nyaata itti kennuuf gara ofii isaatti yaamaa jira. Jaldeessi dhaltuu fi kormaan maalin adda bahu?

Hojii qacaruu beeksisa hojii baankii Hibireet jedhamu irraa bahe argina. Beeksisni hojii kun afaan Amaariffaa f Afaan Ingiliffaan kan bahee jiru dha. Dabalaatan baankii Awaash argina. Iddoo banaan kun hojii dhabdummaa ni hir'isaa?

Turizimiin madda galii biyyaa ta'uun tajaaajila. Biyyi Itoophiyaa biyyoota Afrikaa keessaa turizimiidhaan tokkoffaa bahuun ishii barreeffamaa fi daataa armaan olii irra ni argama. Naannoon gumaacha turizimii kanaaf hammam qabdi jettee yaadda?

Ooyiruu lafa qonnaa oomishni irraa biqilee jirudha. lafa qonnaa kana gidduudhaan karaan lolaan irra yaa'u qotamee jira. Qonni utubaa dinagdee biyya tokkoo kan ta'edha. Akkamiin qonna ammayyeessinee humna xiqqaan galii guddaa argamsiisuu dandeenya?

Furtuu gosa sadii bifti isaanille garaagara kan ta'e nutti agarsiisa. Furtuun inni tokko baantu haadhasa wajjiin wal keessa seene kan jiru nutti agarsiisa. Furtuu inni lama immo teessuma irra kan walitti hidhamani taa'aan nutti agarsiisa. Faayidan furtuu kanas maaliidha jettani yaaddu?

Kitaabni kun kitaaba barnootaa afaan oromoo kutaa 9ffaa yoo ta'u qola isaa irraa namoota uffata aadaa ummata oromoo uffatani jiran of irraa kan qabudha. Kitaabni barnootaa kun haammam barataa fayyada?

Dubartiin tokko uffata adii uffattee akkasumas shaashii adii hidhattee bishaan buusaa jirti. Naannoo ishee immoo meeshaaleen manaa kan akka sinii, jabanaa, baataa sinii fi aarsituu itaanaa fa'aatu argama. Dubartii kana biraa gatiin buna sinii tokko meeqa?

Kun daree barnootaati. Meeshaaleen barnootaaf tajaajilan kanneen akka gabatee gurraacha, barcuma, deeskiifi kanneen biroon keessatti argamu. Keenyan mana barumsaa kanaa qalama adii dibamee jira. Foddaan isaa immoo fuullee irraa hojjetame. Manni barumsaa kun sadarkaa meeqaffaadha?

Ogummaan harkaa nama dhuunfaafis ta'ee uummata naannoo tokkootiif bu'uuradha. Osoo isaan hin jiran ta'ee jireenya keenya keessatti wantoota hedduutu nu hanqata. Meeshaalee mana keessaa kan ogummaa harkaatiin hojjataman kam fa'aa beektaa?

Ooyiruu bal'aa oomisha midhaan qamadiin misoomee jiru. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessatti Oomishni lafa qonnaa irraa argamu dhibbantaa olaanaa qaba. Oomishni midhaan qamadii haala teessuma lafaa fi qilleensa akkamii keessatti callaa gaarii argamsiisa?

Shamarreen Oromoo uffata aadaa Oromoo yeroo ayyaanaa fi sagantaalee garagaraatti kan kaawwatan yoo ta'u, akkasumallee faaya garagaraa kanneen akka faaya mormaa, kan gurraa fi adda isaanii irrattillee kan godhatanidha. Shaamarreen kun uffata aadaa naannoo kamii uffattee jirti?

Iddoo kanatti fakkii barattoota saayinsii siyaasaa barachaa jiranii agarra. Barattoota kana keessa tokko dhalaa yoo taatu lama immoo dhiira. Isheen durbaa sun rifeensa ishee ofi irra cigsitee kolfaa jirti. Barattoonni kunneen gosa barnoota maalii dubbisaa jiru?

Barattoota daa'immanii daree barnootaa keessatti walitti qabamanii jiranidha. Daa'imman yeroo umuriin isaanii barnootaaf gahe gara mana barnootaa ergamuu akka qaban kan eerudha. Barnoonni jijjiiramaa fi guddina hawaas-dinagdee biyya tokkoo utubuu keessatti gahee akkamii qaba?

Namni kun ministeera barnootaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Birhaanuu Naggaa jedhamu. Obbo Birhaanuun sirna barnootaa Itoophiyaa fooyyessuuf dhagaa garagalchaa hin jirre hin qaban. Wanti isaan amma gochaa jiran guddina biyyattiif bu'aa isaa moo miidaa isaatu caala?

Kun, waraqaa maxxansa beeksisaa sibiila irratti maxxanfamee jiruu dha. Beeksisni daldalaa kun, fuullee ilaaltuu ijaa kan bebeeksisaa jiru, qabeenyummaan isaa kan dhaabbata hojii fuullee ijaa eliroo'iiti, Fuulleen ijaa ,akka kamiin ijaaf fayyada?

Fakkiin kana irratti namoonni hojii ijaarsaa hojjechaa jiru. Akkasumallee kuntaallli simmintoo walirra nammee jira. Namoonni hojii hojjechaa jiran kunniin uffata halluu cuquliisaa uffachaa jiru. Baayyinni kuntaala simmintoo walirra naqamee jiru kun meeqa tahaa?

Oromiyaa keessatti sababa siyaasaatiin lubbuun namoota hedduu darbeera. Kunis uummata yeroo dheeraaf sirna cunqursaa ture ofirraa buqisuuf qabsoo taasifamaa ture of keessaa kan qabuu fi waliin mormaa turan. Sirnoota cunqursaa durii keessaa kamtu oromoo baay'ee miidhe?

Fakkiin barreeffama asxaa dhaabbata ta'e tokko irratti barreeffamee jiruudha. Asxaan kun barreeffama halluu gosa sadii qabuun irratti barreeffamee jira. Asxaan as irratti argaa jirruu kun kan dhaabbata mootummaati moo kan dhuunfaati?

Dubartiin tokko uffata baaqqee halluu adii qabu uffattee harkatti immoo waa qabattee mana jala dhaabbachaa jirti. Manni dubartiin kun jala dhaabbachaa jirti keenyan isaa halluu diimaan dibamee jira. Manni kun maal irraa ijaarame?

Meeshaaleen manaa kan biyyee suphee halluu adii qaburraa kan tolfamudha. Biyyeen suphee halluu adii qabu kunis meeshaalee miidhaginaa hedduu kan mana keessaa fi seeraamikii fa'aa ittiin oomishna. Hojii suphee harkaa hojjachuu dandeessaa?

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoo mata dureen isaa kana kan dubbii ta'e kan jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Tashoomaa Guuttataa Qixxeessaa nama jedhamudha. Kitaabni kun bara kam maxxanfame?

Bakka gabaa namoonni walirraa bitanii fi walitti gurguran keessatti argaman. Gabaan lafa namoonni bakkaa fi lafa fagoo irraa waan garaa garaa gurguruu fi bituuf bakka tokkotti walitti qabamanidha. Qaala'insi gabaa akkamiin mudachuu danda'a?

Baankiin Awaash gosoota baankii dhuunfaa keessaa tokko kan ta'ee fi baay'ee bu'aa qabeessa kan ta'edha. Baankiin kun dameewwan bakka adda addaatti kan qabuu fi baay'ee kan guddatedha. Qabeenyaan baankii kanaa meeqa ta'aa?

Qeerransi bineensota bosonaa keessa isa tokkodha. Qeerransi bifa bareedaa fi haawwwataa kan qabu yoo ta'u, bineensota turizimiif oolan keessaa isa tokkodha. Qeerransi soorata foon kan sooratu yoo ta'u, bineensota biroo adamsuun kan soorratudha. Qeerransi baay'inaan biyya kanm keessatti argama.

Naannoolee magaalota gurguddaa keessatti bakki bashannanaa daa'immanii kan ijoolleen itti gammadanii fi bakka magariisa aara galfii ni jira. Yeroo tokko tokko beekuma ijoollee gammachiisuuf taasifama. Magaalota xixiqqaa keessa wanti akkanaa maaliif hin jiruu?

Itoophiyaan biyya yeroo yerootti beellaan miidhamtu keessaa ishii jalqabaati. Harmeen kun daa'ima ishii qabattee beela maatii ishii wajjin ishee mudate kan argisiisaa jirtu dha. Rakkoolee akkasii dura dhaabbachuuf Itoophiyaan maal gochuu qabdi?

Kun maxxansa dhaadannoo ispoortiin jaalalaf fayyummaaf fi tokkummaaf jedhuun waa'ee ispoortii eenyummaa isaa faayidaa isaa kan ibsuudha. Akkasumas bu'uura biyya akka tahee nu hubachiisa. Odeeffanno waa'ee ispoorti namni hagam hubate jira?

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame mata dureen isaa Galfata kan jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Lalisaa Indiris Adam Nuuressaa nama jedhamudha. Kitaabni kun bara kam maxxanfame?

Biqiloonni kun, biqiloota magariisaa nyaataaf barbaachisanii dha. Biqiltuun boqqoolloo yoo ta'u, lafa bal'aa irra faccfamee mul'ata. Kana malees ,biqiloonni biroo cinaatti ni mul'atu. Biqiloonni kun baay'ee bareedoo dha. Faayidaan boqqoolloo maal faa dha?

Paarkiin biyyoolessaa baalee keessi isaa bakkeewwan haala qilleensaa adda addaa qaban fakkaatu of keessaa qaba. Achi keessaa bakki haalli qilleensa isaa baay'ee baddaa diilallaa'aa jira. Amaloota baddaa diilallaa'aa tarreessuu dandeessaa?

Namoonni hojii gaarii hojjatan hedduun sadarkaa ministeera muummeetti yeroo badhaafamanii fi yeroo beekamtiin kennamuuf ni jira. Dhimmoonni akkanaa dhimmoota fayidaa biyyaatiin wal qabatanii fi namni itti gammadedha. Hojiiwwan nama badhaasisan kan akkamiiti?

Kopheen kan poolisootaa kan namaa Isa gabaarraa bitamu caalaa cimina qaba. Innis haala adda ta'een diizaayinii mataa isaa kan qabuu fi baay'ee cimaa kan ta'edha. Kophee kana uffachuun poolisootaaf maal fayyada?

Namoota uffata hojii garaa garaa uffachuun haasaa taasisaa jiraniifi uummata baayyinaan taa'anii dhaggeeffatan arginaa. Ogeessonni kaameeraa namoota kanatti marsanii isaan waraabaa jiruu. Namootni lama immoo dhaabbachuun waliin dubbii geggeessaa jirtuu. Namootni kun waa'ee maaliirratti haasaa gochaa jiruu ?

Qullubbii diimaa oomishuun wantoota hedduuf nu fayyada. Qullubbiin diimaa ittoo hojjachuuf akkasumas wantoota tokko tokko kan ittiin hojjannuu fi fayyummaa qaama keenyaaf illee barbaachisaadha. Kanas baay'inaan oomishuu qabna. Waan kana oomishuuf maal gochuu qabnaa?

Shamarreen tokko callee aadaan faayyamtee jirti. Calleewwan morma ishee fi mataa isheerratti argamu. Halluun calleewwan isheerraa kunniin: diimaa, magariisa, adii, keelloo, fi bifoota adda addaati. Shamarreen kun aadaa saba kamii mul'isaa jirtii?

Suuraa kana irratti kana arginu suuraa ijoollee afurii fi dubartii tokkoo yoo ta'u, isaanis nyaata bilcheessuu yeroo isaan shaakalan argina. Fuuldura isaanis: hanqaaquu, zayitii fa'a argina. Nyaata gosa akkamii hojjechuuf qophaa'anii jiru?

Namoonni kunneen uffata dambii uffatanii alaabaa mootummaa naannoo oromiyaa fi alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa harkatti qabatanii jiru. Alaabaan mootummaa naannoo oromiyaa halluu akka gurraacha, diimaa fi adii of irraa qaba. Alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa halluu akkamii of irraa qaba?

Ministeerri muummee Itoophiyaa doktar Abiyyi Ahmad yeroo barbaachisaa ta'etti naannoo kamiyyuu deemee uummata naannoo waliin marii ni taasisa. Keessattuu gaafa nageenyi naannoo rakkoo keessa galutti. Naannoo kee ministeerri muummee dhufee beekaa?

Maxxansi kun, maxxansa beeksisaa kan dhaabbata tajaajila poostaa Itoophiyaati. Dhaabbanni kun, biyya Itoophiyaa keessatti umurii dheeraa kan lakkoofsise yoo ta'u, meeshaalee erguu fi kan ergame fudhachuuf tajaajila kenna. Dhaabbanni kun, erga hundaa'ee waggaa meeqa lakkoofsise?

Ijoolleen dubaraa xixiqqoon uffata slphaa gosoota adda addaa uffachuun yeroo isaanii dabarsu. Shaamizii haphii hin ulfaanne kan qilleensa akka fudhatan taasisuu fi kophee hin ulfaanne godhatu. Naannoo qorraatti uffata akkamiitu uffatama?

Namni kun, nama Itoophiyaa bara bulchiinsa Dargii keessa siyaasa Itoophiyaa keessatti akka mormaatti gahee guddaa bahachaa turee dha. Namni kun, maqaan isaa Doktar Hayilee Fidaa jedhama. Maqaan paartii siyaasaa namni kun hundeessee maal jedhama?

Fakkiin as irratti mul'achaa jiru kun meeshaalee 'elektirooniksii' yeroo hammaa gabaa addunyaa irratti haalaan oomishamaa jiraniidha. Meeshaaleen kun hanga adda addaa qabu. Maqaan meeshaan kun gabaa irratti itti waamamu maal jedhama?

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa dubartiin tokko uffata adii uffattee mana qorichaa keessaa waan akka meeshaa qorichi itti baatamu ol jettee fuudhaa jirti. Baayyinni qorichaa dubartii kana fuuldura jiruu meeqa ta'a?

Kun qullubbii diimaa jedhamuun kan beekamu yoo tahuu bakka oomisha isaa madabii tahuu isaa kan ibsuudha. Qullubbiin diimaa kun itto itti hojjechuuf shoora olaana taphata. Qullubbiin diimaa kun hagam nuu fayyada?

Bakka kanatti kan argaa jirru fakkii barjaan tokko barreeffama hedduu qubee afaan Amaaraan irratti barreeffamee jiruudha. Barjaan kun halluu gosa lamaan addaan qoodamee jira. Ergaan barreeffama kanaa maal jechaa jira?

Konkolaataa namni dhuunfaan tokko yookiin hojjetaan mootummaa tokko yeroo hojii deemu qabatu nutti argisiisa. Konkolaataan kun lafa dhagaa hin qabne irra dhaabbatee jira. Eessa akka dhaabbatee jiru himuu ni dandeessaa?

Suuraa biqiltuu bosonaa damee dheeraa qabu kan mataa isaa irra immoo baala magariisa qabuudha. Mukti kun yeroo baay'ee gaara dhagaa keessatti argama. Mukti kun faayidaa akkamii dhala namaaf kennuu danda'aa?

Fakkii dubartii morkattuu aangoo kan taate Helen Kilintanii fi hogganaa yeroo hamma biyyaa Ameerikaa bulchaa jiru Donaald Tiraampiitu argamaa jira. Jarreen kun aangoo irratti wal morkatu. Tiraamp dubartii kanaaf kabaja ni qabaa?

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mukaafi suuraa maashinaati. Maashiniin kun maashinii muka muruun beekkamu yoo ta'u maqaan maashinii kanaa maal akka jedhamuu at ni beektaa?

Hayyuu beekamaa amantaa musiliimaati; torbanoota kana biyya lafaa irraa boqotan. Hayyuun kun mataa isaaniitti shaashii adii maratanii jiru. Areedni isaanii arrii qofaadha gurraacha hin qabu. Maqaan hayyuu amantaa kanaa eenyu jedhamaa?

Manneen as irra jiran kun, manneen dulloomanii fi umurii dheeraa lakkoofsisanii dha. Manneen kun, gubbaan qorqoorroo isaanii haalluu diimaa kan dibamn yoo ta'u, keenyaan isaa immoo haalluu adii dibamanii jiru. Manneen kunneen eessatti argamu? Kaayyoon isaanii hoo maali?

Kun maatii walitti qabamanii suuraa ka'aa jiran agarsiisa. Maatiin kun baay'inni isaanii nama ja'a yoo ta'an uffata habashaa uffachuun suuraa ka'aa jiru. Sagantaa namatti toluu dha. Uffannaan aadaa kun bareedaa moo fokkisaa dha?

Sagantaan cidhaa kan mana amantaa ortodoksii mana amantaa keessatti bakka namoonni hedduun argamanitti gaggeeffama. Namoonni wal fuudhan lamaan kakuudhaan uummata duratti argamanii waadaa qaliif galu. Sirnoota gaa'elaa amantaa kanaa maal beekta?

Konkolaataan fe'iisa meeshaalee kan baay'ee guddaa ta'ee fi duubi isaa banana ta'e yeroo hedduu ba'aawwan gurguddaa kan barachuu danda'udha. Innis konkolaataa dabalatee waan hedduu kan baachuu danda'udha. Hojiin konkolaataa kanaa inni biraan maali?

Aaddee Saahilewarq Zawudee pirezedaantii dubartii ishee calqabaa kan Itoophiyaa turte. Isheenis Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane afrikaaf illee nama fakkeenya turtedha. Dubartoonni hedduun akka hirmaatan gooteetti. Hirmaannaa dubartootaa siyaasa keessatti ni deeggartaa?

Barreeffamni qola kitaabaa kana irraa mul'atu, kuusaa walaloo gola icciitii jedhu yemmuu ta'u, innis walaloowwan lakkoofsaan baayyee hedduu ta'an kan of keessatti qabatee jiruu fi dubbisuufis mijataadha. Kitaabni Kun eenyuun barreeffame?

Mana bifa ammayyaa qabu, kan bareedee ijaaramee jirudha. Manni kun halluu bifa daalacha qabuun dibamee jira. Mana jireenya ilma namaaf daran mijataa ta'edha. Manni tokko ulaagaa ilma namaaf ta'u guuteera kan jennu yoo maal qabaatedha?

Dubartoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka gurraacha, keelloo, adii, magariisa fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. Gosootni uffata aadaa oromoo maal fa'aadha?

Kitaabni kun kitaaba asoosama afaan oromoo mata dureen isaa oromeessaa jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Girmaa Bashaadaa Damissee nama jedhamudha. Kan inni maxxanfame sulultaa oromiyaa keessattidha. Kitaabni kun hammam jaalatamummaa qaba?

Kopheen adii bareedaa kun gatiin isaa baay'ee galiidha. gatii isaa haa qaala'u malee namoonni hedduun kophee adii bitachuu jaallattu isaan keessa dargaggoonni bitachuuf baay'eema hawwu kanaafuu kopheen adii kun baay'ee barbaachisaadha. kopheen kun biyya kamitti oomishamee?

Iddoon kun maalidha? Iddoon kun qaama bishaanii manneen namaa fi bosonaan marfamee jirudha. Iddoon akkanaa kun yeroo baayyee bashannanaaf kan ooludha. Bosonni dhiqama biyyee fi jijjiirama qilleensaa hir'isuu keessatti gahee qaba.

Dargaggeessa teessuma hirkoo irra taa'ee jiru argina. Uffata adii kan kabajaaf malu uffatee jira. Faaya mormaa morma isaatti godhatee jira. Maqaan nama kanaa eenyu akka ta'e ni beektaa? Lammummaan isaa hoo?

Namoonni kun hojii qonnaa irratti bobbaa'anii jiru isaanis bishaan jallisuudhaan hojii adda addaa itti hojjechuuf haala mijeessaa jiru. lafichi dirreen diriiraa kan baay'ee namatti toluudha hojii qonnaa adda addaa hojjechuuf kan mijatuudha. namoon lamaan Kun maal hojjechuuf bishaan jallisaa jiru?

Manni kun kan inni irraa ijaarame biyyee, muka fi gubbaan isaa qorqoorroo qaba. Iddoo manni kun jiru lafa olka'aa irra biqiltoonni jiru. Mana akkanaa yeroo baayyee baadiyaa keessatti ijaarama. Faayidaan mana maalidha?

Suuraan kun fakkii baattoo baala shaayeeti. Akkasumallee suuraa kana irratti fakkiin biqiltuu fi sinii kaafamee jira. Baalli shaayee kun yeroo shukkaarri danfuu itti dabalamee dhuguma. Mukni baala shaayee oomishu kun biyya keenya keessaa naannoo kamitti argama?

Suuraa kana irratti namichi Oromoo Kaarrayyuu tokko rifeensa isaa akkataa aadaa uummata Kaarrayyuuti filatee callee immoo morma isaatti hidhatee jira. Namichi kun ilkaan baasee kolfaa jira. Saboonni Kaarrayyuu maaliif rifeensa isaanii akkasitti sirreeffatu?

Finfinneen magaalaa guddittii biyya Itoophiyaati. Magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti kan argamtu yoo taatu magaalaa yeroo ammaa kana daraan guddachaa jirtudha. Afaan Oromoo magaalaa kana keessatti maalif baay'inaan hin dubbatamu?

Kitaabni kun, kitaaba maqaan isaa wareegama kaayyoo jedhamuu dha. Kitaabni kun, kan barreeffame nama Aadde Wiinii Maandeellaa jedhamuun yoo ta'u, gara afaan Oromootti nama nama Mangistuu Waaqumaa jedhamuun hiikame. Qabiiyyeen kitaaba kanaa maalii dha?

Gabaa kana keessa gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka muuzii, avokaadoo, paappayyaa fi kanneen biroo gurgurtaaf qophaa'e ni jira. Kunneen hundi isaa akka galtee nyaatatti kan fayyadudha. Kuduraalee fi muduraaleen faayidaa akkamii qaba?

Baay'ee kan miidhaguu fi baay'ee kan namatti tolu kan ta'e bakka faaya yeroo cidhaa fi qophii garaagara itti geggeeffamu kan nutti agarsiisudha. Kanaafuu bakki kun faayaa bareedina mana keessa jedhama. Akkasumalle bifti faayaa kana mal jedhama?

Ambulaansiin gosa konkolaataa kan abbaan qabeenyummaa isaa qaama mootummaa yookaan hospitaala dhuunfaa akkasumas kan mootummaa ta'uu mala. Kaayyoon isaas dhukkubsattoota dhibee hamaa keessa jiran dafee bakkaan gaha. Ambulaansiin akkamiin dhiibbaa fayyaa qabaata?

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa biqiltuudha. Biqiltuun kun ammoo biqiqltuu reefu guddachaa jirtuufi bifa magariisaa qabfudha. Biqiqltuu kun reefu daraaraa kan jirudha. Maqaan biqiltuu kanaa maal jedhama?

Kompiitarri meeshaa elektirooniksii kunuunsaa fi eegumsa cimaa barbaadudha. Meeshaaleen kunneen idddoo tokkotti danoomanii kan jiranidha. Motora isaan sochoosu mataa mataa isaaniitti ni qabu. Ati kompiitara tuttuquu fi irraa barachuu ni jaalattaa?

Naannoo lafa ol ka'iinsa qabuutti yeroo tokko tokko dhagaan tokko dhagaa biraa irra hirkatee taa'a. Kunimmoo dhagaan irra jiru sun wanti xiqqoon tuqnaan salphaatti konkolaachuu danda'a. Miidhaan dhagaan kun geessisu maali?

Abaaboo baay'ee bareedu miidhaginaaf kan ooluu fi baay'ee ija namatti kan tolu nutti agarsiisa. Akkasumallee abaaboon kun bifa gosa lama kan of keessa qabu nutti agarsiisa. Abaaboon kun bifa maal fakkatun muldhate argama?

Baabura jedhama. Baaburri geejjibaalee ammayyaa keessaa tokko yoo ta'u, fageenya dheeraa deemuu fi namootaa fi meeshaalee baay'ee baachuudhaan beekama. Akkasumas carraan balaa tiraafikaa qaqqabsiisuu isaa baay'ee xiqqaa dha. Baaburri kun garamii garam deemaa jira?

Pirezedaantii Federaalawaa Dimokiraatawaa Ripaabilika Itiyoophiyaa duraanii aadde Saahilewarq Zawudeeti. Rifeensa ishee gad dhiifattee, kishaafa yookiin fuullee ijaa godhattee, sagale-guddistuutti fayyadamuun waltajjii irratti haasaa gochaa jirti. Alaabaan Itiyoophiyaa immoo duuba isheetiin mul'ata.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa qola kitaabaa yoo ta'u, maqaan kitaaba kanaas 'Suuraa Abdii' jedhama. Barreessaan kitaaba kanaas Kumsaa Buraayyuu jedhama. Kitaabni kun yeroo ammaa mana raabsaa kitaabaa kamitti argama?

Kunneen meeshaalee bunni danfifamuuf barbaachisan garaa garaa fi buna dha. Meeshaaleen kunneen kan akka hodhaa akaayii irra kaawwatan, finjaala bunaa fi jabanaa faa yeroo ta'an ,hojii harka namaati. Adeemsi fi oomishni bunni akka danfifamuuf barbaachisan maal faa dha?

Barsiisaan uffata seeraa kan barsiisotaa halluu adii qabu uffatee gabatee gurraacha irratti boronqiin barreessaa jira. Barattoonni muraasni immoo tessuma irra ta'aanii waan barsiisaan barreessu dubbisaa jiru. Barsiisaan kun gosa barnoota maalii barsiisaa jira?

Bineensi kun, waraabessa dha. Bineensi kun, haalluu rifeensaa adii, daalacha fi gurraacha makaa kan qabu yoo ta'u, bineensi waraabessaa kun foon soorachuun jiraata. Bineensi kun, bosona keessa jiraata. Bineensi tokko ilmoo dhaluuf ji'a meeqa itti fudhata?

Nyaanni kun, nyaata ariifataa daandii gubbaatti gurguramuu dha. Maqaan nyaata kanaa saambusaa kan jedhamu yoo ta'u midhaan akka : qamadii, misira, qaaraa fi ashaboo faa irraa qopha'a. Adeemsi nyaanni kun, ittiin qophaa'u maal fakkata?

Ijoollee Oromoo uffata aadaan faayamanii dardaraa fi shamarraniin suuraa ka'aa jiranidha. Aadaa, duudhaa, seenaa fi afaan isaanii dagaagsuu keessatti gaheen qeerroo fi qarreen qaban maali? Akkasumas guddina biyya tokkoo gama barnootaa fi humna oomishaan utubuu keessatti qoodni isaanii maali?

Kun gosa kuduraa keessatti kan ramadamu kaarotiidha. Kaarotiin firiin isaa erga facaafamee booda gaafa bakka ga'u hidda isaatu nyaatama. Kaarotiin nyaata madaalamaa keessaa garee nyaataa vaayitaaminii keessatti ramadama. Faayidaan kaarotii irraa argannu maal faadha?

Daakuuwwan nyaataa fi daakuuwwan ittoo ittiin hojjetan, akkasumas dhugaatiiwwan garaa garaa asitti ni argamu. Akaayiin garbuu irraa hojjetameerus ni jira. Kuni mana bittaa fi gurgurtaa waantota nyaataati. Wantootni akkasii isin bira ni jiruu?

Kunneen shubbistoota dhiiraaf durbaan, cimdii cimdiidhaan wal qabatanii, uffata aadaa wal fakkaataa uffatanii waltajjii irratti waliin shubbisaa jiraniidha. Weellisaafi taphattoonni meeshaas waltajjii kana irratti argamu. Sagantaan waltajjii kun maal ilaalchisee kan qophaa'eedha?

Dubartiin tokko shaashii gurraacha marattee akkasumallee fannoo xiqqaa fi guddaa lama mormatti hidhattee kolfaa jirti. Dubartii kana duubaan namoonni baayyeen ta'aa jiru. Namoonni baayyinaan ta'aa jiran kun gargaarsa wayii fudhachaa jiruu?

Gamoon mana jireenyaa darbii hedduu qabu fi namoota baay'een keessa jiraachuu danda'anidha. Ijaarsi gamoo dhagaa, sibiila fi ashawaa irraa kan ijaarramudha. gamoo eenyutu ijaaruu danda'a? gamoon tokko dheerina asii ol meetira meeqa dheerachuu danda'a?

Qabeen meeshaa aadaa kan buqqee hadhaa'aa fi migira irraa tolfamudha. Nyaata akka marqaa baachuun tajaajila. Akka mi'a miidhaginaattis mana keessatti ni tajaajila. Qabeen yeroo kam fa'a marqaa baatee mana namaa ittiin deemama?

Gabaa kana keessa gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka avokaadoo, burtukaana, maangoo, qullubbii diimaa, paappayyaa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Hundi isaa akka galtee nyaatatti fayyadu. Faayidan wantoota kanneenii maalidha?

Namoota harkaa qalleeyyi kan ta'aan yeroo isaan walitti qabamaani, hiriirani taa'aan kan nutti agarsiisuu argina. Namoonni kun yeroo isaan gargaarsaaf namoota harkaa keessa eegaanii fi gargaarsaaf walitti qabaman fakkata. Kanaaf naaamoonni kun maaliiif walitti qabamani jettani yaaddu?

Inni kun foon sangaa gareedhaan walitti dhufamee qalamee bakka wal qixaatti adda adda qoodamee jiruudha. Foonni sangaa kun namoota hundumaa qixatti akka gahutti minjaala irratti qoodamee jira. Namoonni foon kana qalanis cina dhaabbatanii jiru. Faayidaa foon nyaachuun qabu maal fa'i?

Dhagaa cirrachaa bifa walqixxaateen caccabee jiru yoo ta,u kunis ijaarsa garaagraa keessatti kan tajaajilu dha. Kattaan gurguddaa ijaarsaaf waan nama rakkisuuf haala asirratti argamuun mijeessuun itti fayyadamuun ni danda'ama. Dhagaa haala kanaan caccabsuuf meeshaan gargaaru maal jedhama ?

Kitaaba nama maqaan isaa Asaffaa Tafarraa Dibaabaa jedhamuun barreeffame yoo ta'u golgaan fuula kitaaba kanaa haalluu gurraacha kan qabu dha. Kitaabni odeeffannoo garaagaraa irraa argachuuf ni tajaajila. Mata-dureen kitaaba kanaa maal jedhamaa ?

Dubartin asirratti arginu kun yeroo isheen miidhan qulleessitu kan arginudha. Akkuma kanallee godatti naqatte yeroo isheen qilleensatti kennitu argina. Akkasumallee dubartiin kun uffata burre uffatte miidhan kana qulleessa kan jirtudha. Dubatiin kun miidhaan gosa maalii qulleessa jirti?

Loltuu meeshaa waraanaa baatee, hidhannoo guutuun imala irra jirudha. Nageenya biyya tokkoo eeguu keessatti gaheen loltuun biyyaa qabu olaanaadha. Biyya tokko biyya kan jechisiisu humna waraanaa cimaa ta'e yoo qabaattedha. Uffanni loltuun kun uffatee jiru maal jedhama?

Bineensonni namatti hin madaqne, garuu bakkee keessa jiraatanii fooniif adamfaman ni jiru. Bineensi kun bakkee kan jiraattu, marga kan soorattuu fi foon ishii nyaataaf kan oolu dha. Maqaan ishii bosonuu moo borofadha?

Dubartiin kun, dubartii haalluu gogaa gurraacha qabdu yoo ta'u, dubartiin kun rifeensa gabaabaa ishee dhahattee mul'atti. Dubartiin kun, harka isheetti sibiila qara qabu muka adda baasuuf fayyadu qabattee kan jirtu yoo ta'u, morma ishee irraa ammuu caacuu qabdi. Dubartittiin, dubartii naannoo kamiiti?

Maqaan beellada kanaa maalidha? Beelladoota mana keessaa tokko yoo ta'u maqaa isaa harree jedhama. Harreen beellada manaa yeroo baayyee geejibaaf oolu dha. Itiyoophiyaan biyya harroota heddu qabaachun kan beekamtu dha.

Namoonni aangoo siyaasaa qaban biyya tokko keessatti dhimmoota barbaachisaa ta'e irratti waliin mari'achuu qabu. Fakkeenyaaf itti aanaan ministeera muummee fi pirezedaantiin biyyaa yeroo tokko tokko ni mari'atu. Hojiin isaan waliin qooddatan maali?

Iddoo kanatti kan argaa jirru fakkii muka tokko kan baala halluu magariisaa qabuudha. Akkasuma mukti guddaan tokko illee argamaa jira. Mukti baala magariisa qabu kun ijaarsa manneeniif tajaajiluu ni danda'aa?

Dhiirrii fi dubarri yeroo hedduu kan waliin deeman gaafa jaalalli yookaan hariiroon gidduu isaanii jirudha. Bara durii wanti akkanaa badaa hin turre yeroo ammaa garuu namni hedduun kanatti amana . Ati yaada kana ni deeggartaa?

Yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinnee keessatti bakka hundaa hamma jedhamuun danda'amutti barjaaleen hundi gara haala nama hawwatuutti jijjiiramaa jiru. Barreeffamaa fi mallattoolee loogoo dabalatee qabu. Loogoon waayee dhaabbata tokkoo maal ibsaa?

Biqiltoonni farra isaan balleessu yookiin guddina isaani irratti dhiibbaa qabu waan qabaniif, farri isaan balleessu ni jira. Iddoo kanatti waan argaa jirru, keemikaalota farra aramaati. Haalli itti fayyadama farra akkami?

Biqiltuun magariisni baala babal'aa fi jirma qaqallaa akkasumas daraaraa keelloo qabu kun fi firii ijaa baay'ee guddaa qabu kun, maqaan isaa dabaaqula kan jedhamu yoo ta'u, dabaaqulli firii nyaataaf oolu dha. Faayidaan dabaaqulli qaama namaaf kennu maal faa dha?

Aartistii beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e Lammaa Guyyaati. Lammaan Guyyaa uummata oromoo bira darbee sadarkaa addunyaatti nama ogummaa fakkii kaasuun beekamuudha. Lammaa rifeensa isaa keessaa maaltu rifeensa gurraacha funaanee fixe?

Namni Kun yeroo inni adda hawaasa yookaan immoo gameessota siyaasaa biyya keenyaaf dhimma waa'ee nageenyaa biyyaalessaa irratti ibsa kennaa jirudha kan natti mul'atu. Isaanis kan isaan irratti haasawaa jiran dhimma nageenyaati. Dhimmi nageenyaa biyyaalessaa biyya keenyaaf fayidaa maalii qaba?

Mi'a fardaa kooraa jedhamudha. Morma fardaa irra kan keewwamu yoo ta'u farda miidhagsuuf kan ooludha. Gaamaan fardaa mi'a fardaa kan farda yeroo kooraan fe'atan tajaajila kennudha. Gaamaan fardaa kun maalirraa hojjetama? Gatiin isaa meeqa?

Dubartii uffata aadaa Oromoo Salaalee uffattee buna buusaa jirtudha. Bakki isheen jirtu mana bakka bashannanaaf baadiyaa keessatti bifa hawwataa ta'een toledha. Bunni dhuguun faayidaa maalii qaba? Bakki bashannanaa baadiyaa keessatti galii akkamii argamsiisa?

Kun kophee halluu bifa adii qabu kan minjaala adii irra kaa'amee jiruudha. Kopheen kun duubni isaa banaadha. Karaa duubaa abaaboo abaaboon magariisni qodaa keessatti guddatee jiru kophee kana cinaan kaa'amee jira. Kopheen kun maalirraa hojjetama?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; Haadha daa'imma baattee Geeshoo ciccite jiru gadi baasuun akka gogu aduutti afaa kan jirtu ta'uu isaa haalan kan nutti agarsiisudha. Garuu baadiyamoo magaala keessaa?

Meeshaa electrooniksii tahee kan barreeffama adda addaa baayyisuuf tajaajiluudha. Meeshaan kun halluu adiidhaan boocamee jira. Akkasumallee barreeffamni ijatti hin mul'anne irratti argamaa jiru. Meeshaan kun tajaajila dabalataa kan biraa maal kennuu dandahalaa?

Kun, nama mana miidhaginaa dhiirotaatti rifeensa isaa sirreeffachaa jiruu dha. Namni kun, haalluu gogaa fuulaa adii fi areeda fuulaas ni qaba. Rifeensi wanta lubbuu hin qabne yoo ta'u, gogaa namaa irraan gara alaatti marga. Faayidaan rifeensi qaama namaaf qabu maali dha?

Marii dhimma misooma magaalaa Finfinnee irratti bakka muummeen biyyattii Abiyyii fi bulchituun magaalaa Finfinnee aadde Adaanechi argamanitti gaggeeffame. Marii marsaa lammaffaa raawwii hojii hojjetamee irratti gaggeeffamedha. Misoomni magaalaa guddina biyyaaf gahee akkamii qaba?

Kan argaa jirru kun shooggortuudha. Shooggortuun kun ammoo lafa baadiyyaatti kan ittiin hojjatanidha. Keessumaa naannoo lafa qote bulaatti kan baayyee fayyadamudha. Shooggortuun kun ammoo sibiilarraa kan hojjatame dha. Ilkaan sadi qaba.

Barcumni gosa teessuma manaa kan mukarraa hojjatamuu fi akka aadaatti immoo harkaan muka duudaa irraa kan soofamuun hojjatamudha. Kan durii sun immoo miilota sadii kan qabuu fi tokko tokko immoo qabannoo qaba. Barcumni aadaa maal fakkaata?

Biqiltuu addaa kan baalli isaa qoree nama gubu ofirraa qabu kan maqaan isaa gurgubbee jedhamu argina. Gurgubbeen waqtii gannaa, ji'a adoolessaa kan margu dha. Gurgubbeen goge yoo harkaan qaban nama gubaa?

Aartistiin hacaaluuu hundeessaa aartistii qaali uummata oromoo yommuu ta'uu sirba babbareedoo akkasumas illee onne nama cabsan heddu hojjete Jira isaan kessa galgalooto kan jedhu isa tokko. sirboonni aartistii hacaalu gara biraan maal fa'i?

Gameessi siyaasaa Jawaar Mahaammad dhiyeenya kana kitaaba mata dureen isaa hin gaabbu jedhu barreessee ture. Kunis kan fuulleffatu dhimma siyaasaa kan biyya keenyaa fi furmaata isaa irrattidha. Kitaaba kana dubbifteettaa?

Kobbeen barreessuu qofaaf osoo hin taane bocaa fi fakkii garaa garaa kaasuuf ni gargaara. Kobbewwan kun iddoo adda addaa kaa'amanii jiru. Sanduuqa isaan baatu kophaatti qaba. Maqaa isaanii muraasa himuu ni dandeessaa?

Suuraan kun horiin manaa lama kan re'ee jedhamtu yeroo waa nyaachaa jirtuudha. Akkasumas naannoo re'ee kanaa mukoonni ciisaa jiru. Naannoo lafa qullaa kanaa re'een kunneen maal arganna jedhanii jooraa jiru?

"Nyaata nu nyaatu osoo hin taane nyaata nu quubsu nuuf haa kennu" jedha barreeffamni kun. Ittoon kan itti hojjetamee jiru distii sibiilaa argina. Tartiiba ittoon itti hojjetamu hunda tarreessuu ni dandeessaa?

Haaduun yookiin billaan meeshaa qara qabu ogeessa sibiila tumuun kan hojjetamudha. Meeshaan kun yeroo ayyaanaatti foon qaluu fi hojii mana keessaa kan akka qqullubbii kukkutuuf fayyada. Meeshaa qara qabu kan biraa himuu ni dandeessaa?

Hoteelotaa fi kaaffee adda addaa keessatti yeroo hedduu meeshaan qorrisiiftuun maqaan isaa firiijii jedhamu ni jira. Meeshan kunis nyaata dafanii alaa'anii fi dhugaatii tokko tokko keessa kaa'u. Nyaatni dafee alaawu kan akkamiiti?

Manni nyaataa kun, mana foon itti gurguramuudha. Manni kun bareedaa yoo ta'u, biqiloonni magariisnis fuuldura mana nyaataa kanaatti ni mul'atu. Manneen nyaataa Itoophiyaa keessatti nyaata foon irraa qopha'an kan akka kamii faatu gurgurama?

Isaan kun qondaaltota muutummaa muudama argatanii paarlaamaa duratti waadaa galaa jiraniidha. Abbaan alangaa karaa mirgaa dhaabbachuun waadaa galchisiisaa jira. Duuba isaaniitiin alaabaa naannoleetu fannifamee jira. Namootni kunneen gahee hojii maal faa irratti muudamani?

Allaattiin piikookii jedhamtu simbira biraarraa waan baay'eedhaan adda ataati. Kunis dheerina yookaan hojjaa qaama ishee, halluuwwan baallee ishee baay'ee kan calaqqisuu fi halluuwwan baay'ee qabdi. Fayidaan simbira kanaa maali jettee yaaddaa?

Oromiyaan biiroo bishaanii fi anniisaa to'atu yookiin bulchan qabdi. Kunis hanqina bishaanii hir'isuu fi qo'annaa ho'a aduu keessatti shoora taphatu qaba. Anniisaan yeroo hundaa ibsaa irraa waan maddudha sitti fakkaataa?

Teessuma gurraacha kan biiroo mootummaa, dhaabbataa, yookiin kutaa mana dhuunfaa keessatti argamudha. Bakkaa bakkatti socho'uf konkolaataa qaba. Yeroo baay'ee namoota kompiitaraan barreessantu irra taa'a. Ati teessuma akkasii irra taa'uu ni jaalattaa?

alaabaan kunneen alaabaa gamtaa Afrikaa fi alaabaa mootummaa Itiyoophiyaati. Alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa wal duraa duuban halluu magariisa, keelloo fi diimaa of irraa kan qabudha. Halluun alaabaa mootummaa itiyoophiyaa hiika akkamii qaba?

Mana barnootaa ooffitii konkolaachisummaa. Barjaan balbala isaa irratti barreeffamee jiru bakka ogummaa akkasumas eeyyamni konkolaachisummaa itti kennamu ta'uu agarsiisa. Ogummaan konkolaachisummaa barnoota sadarkaa hammamii gaafata? Konkolaachisaan tokko yoo seera cabse adaba akkamii adabama?

Namoonni kun, muudama gaggeessaa jiru. Namoonni kun, tokko dhiira isheen lammaffaa immoo dubartii yoo taatu, pireezidantii mana murtii federaalaa waliigalaa Itoophiyaa turte. Pireezidantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana eenyu dha?

Fakkiin kun fakkii dhugaatii alkoolii beekamaa maqaan isaa Wayinii jedhamu qabatee jira. Akkasumallee muraasni isaa keessaa buufamee jira. dhugaatiin kun qaruuraa isaa keessatti gaafa ilaalamu halluu gurraacha qaba. Gatiin dhugaatii kanaa meeqa?

Manni kitaaba iddoo itti beekumsa argannu akkasumas illee kitaabilee heddu seenaa nama jijjiru akkasumas illee beekumsa heddu kan irra argachuu dandeenyu mana kitaaba irraatii arganna. Mana kitaaba kessa kitaabilee akkam akkamiitu argama?

Harroota magaalaa keessa daandii konkolaataa irratti walitti qabamanii jiran. Harroonni kunneen funyoon morma isaaniitti hidhamee kan dhaabbatanii jiranidha. Harroota kanaan fuul-duratti konkolaataa nama fe'ee deemaa jiru argina. Harreen tajaajila maalii nuuf nu gargaara?

Muka guddaa dameen ol dheeratee dhaabbatee jiruudha. mukni kun halluu magariisaa qaba. naannoo muka kanaa mukoonni kan biroon akkasumallee saaxoon halluu magariisaa qaban ni jiru. Maqaan muka kanaa maal jedhamee waamamaa?

Firii biqiltoota magariisaa gosa garaa garaa kan soorata namaaf oolan. Gosti biqiltoota kanneenii nyaata madaalamaa qopheessuuf akkasumas qorichummaa kan nu gargaaranidha. Gosni biqiltoota kanneenii kutaa biyya keenyaa keessaa eessatti baay'inaan oomishamanii gabaaf dhiyaatu?

Abaaboon gosoota biqilaa kan biqilaan tokko erga guddatee dhumarra gaafa firiin naqachuuf jedhu kan baafatudha. Daraaraan biqilaa tokkoo qaama wal hormaayaa isaa kan ittiin of bakka buusudha. Gosoota abaaboo kam fa'aa beektaa?

Dubartiin tun nama siyaasaa fi kantiibaa magaalaa finfinnee ammaa kan taate maqaan ishee Adaanech Abeebee jedhamtu dha. Adaanech Abeebee cinaa alaabaan mootummaa Itiyoophiyaa jira. Adaanech Abeebee uffata akkamii uffatte jirti?

Iddoo bashannanaa haara Wanciiti. Namoonni shan ta'aanii waliin buna dhugaa jiru. Akkasumallee naannoo isaanii meeshaaleen manaa kan akka sinii, baataa sinii fi jabanaa mul'achaa jiru. Namoota shanan keessaa nama meeqatu saba biyya hambaatii?

Asirraa kan argaa jirru fakkii meeshaalee manaa teessuma irra kaawwamanii jiraniidha. Meeshaaleen kun halluu adda addaa fayyadamuun kan hojjetamaniidha. Akkasumallee afatni lafaa mul'achaa jira. Meeshaan manaa mul'achaa jiru kun maal jedhama?

Fincaa'aa lagaa kan lafa olka'insa qabu irraa gadi yaa'aa jiru. Laga kana cinaatiin mukeen baala magariisa qaban daran qalbii namaa harkisu. Lageen tajaajiloota hedduu kan ilma namaaf kennanidha. Lageen naannoo keenya jiran madda dinagdee gochuuf maaltu nurraa eegama?

Faayni kun, faaya asxaa odaati. Asxaan kun, haalluu magariisa dibamee kan jiru yoo ta'u, akka faaya mormaatti kan qophaa'edha. Odaan saba oromoo biratti biqiltuu bakka guddaa qabuu dha. Faayni kun gosa sibiilaa kam irraa hojjatame?

Bakka ciisicha baay'ee bareeda fi baay'ee kan namatti tolu asirratti kan nuti arginudha. Faayidaan ciisicha kanaas, bakka boqonnaa namaf kan kennu, akkasumas, bakka bulaati namaf kan kennudha. Akkuma kanallee bifti ciisicha kana adii fi diima kan ta'e kan of keessa qabudha.

Namoonni guyyaa dhaloota isaanii yeroo kabajan faaya miidhaginaa mana keessatti godhatu. Faayi miidhaginaa kunneen kan guyyaa dhalootaaf qophaa'ee jiru dha. Ati guyyaa dhaloota keetii ni kabajjaa? Yoo ta'eef maaliif kabajja?

Suuraan kun kan inni ibsu meeshaa dibata garagaraa of irraa qabu yoo ta'u kanas shamarran miidhaginaaf itti fayyadamuu. Bifa hedduu waan of irraa qabuuf filannoo hedduu ni qabaata. Shamarran yeroo akkamii dibata miidhaginaa kana fayyadamuu ?

Itoophiyaa keessatti itti aanaa muummicha ministeeraa kan ture nama maqaan isaa Obbo Mokonni jedhamu kan turee fi shimmoota barbaachisoo irratti miidiyaaleef ibsa ni kennu. Hojiiwwan itti aanaa ministeera muummee maali?

Dubartiin tun uffata aadaa Itiyoophiyaa uffattee teessee buna danfisaa jirti. Meeshaan isheen buna ittiin danfisaa jirtu jabanaa kan jedhamu yoo ta'u fuuldura ishee daabboon jira. Bunni namaaf faayidaa akkamii qaba?

Fakkiin kun mana amantaa kiristaanaa 'Ortodoksiiti'. Manni amantaa kun baay'ee ol dheeratee ijaaramee jira. Akkasumallee halluun keenyan isaa gosa adda addaati. maqaan mana amantaa kanaa maal jedhamee waamamaa?, Naannoo kamittti argamaa?

Gugeen gosa allaattii keessaa tokko taatee kan amantaa kiristaanaa keessatti hafuura qulqulluu fi maallattoo nageenyaati. Gugeen amalaan baay'ee garraamii taatee fi akka fakkeenyaatti kan ibsamtudha. Allaattiin kun naannoo keetti maqaan ishee maali?

Namoonni tokko tokko yeroo sagantaa jaalallee isaaniitiin natti heerumii qopheessan ni mul'ata. Namoonni kunis yeroo tokko sagantaa kana dhoksaadhaan erga qopheessanii boodde jaalalleen isaanii sun akka dhuftu taasisu. Haala kanaan fuudhuun baasii ni hir'isaa?

Simbirroo tokkotu qophaa ishee muka irra ta'aa jirti. Simbirroon kun eegee dheeraa kan qabdu yoo ta'uu ilkaan ishee baay'ee qara qaba. Simbirroon kun maaliif muka kana irra qophaa ishee teeessi?

Kuduraan asirratti argamaa jiru kun kuduraalee nyaataman keessaa tokko kan tahee kan maqaan isaa Aappilii jedhamuudha. Kuduraan kun halluu diimaa qabatee meeshaa keessa kahamee argamaa jira. lakkoofsi kuduraa kanaa meeqa taha osoo lakka'aamee?

Maxxansi kun, maxxansa beeksisa daldalaati. Maxxansa kana irratti kan bebeeksifamaa jiru kun, shaampoo rifeensa ittiin qulqulleessuuf fayyadu yoo ta'u, qullubbii adii irraa qophaa'e. Beeksisa kana ,dubartii tokkotu bebeeksisaa jira. Faayidaaleen shaampoo, maal faa dha?

Bakka dhaabbii konkolaataa bal'aa ta'e, kan konkolaattonni hedduun irra dhaabachaa jiran. Bakki kun magaalaa keessatti tolee kan jirudha. Ijaarsi gamoo fi mukeen magaala keessaas fagoodhaa argamu. Bakki dhaabbii konkolaataa kun maallaqa hangamiin hojjetamee xumurama?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa shamizii yoo ta'u, innis harka gabaabaa kan ta'ee fi bifti isaa gara magaalaadha. Shamiziin kunis gurguraaf kan dhiyaatedha. Gatiin shamizii kanaa meeqa sitti fakkaata?

Meeshaaleen mana keessaa hedduun isaanii biyyee suphee irraa kan hojjatamanidha. Fakeenyaaf jabanaa fi sumsumni warreen baay'ee beekamoodha. Namoonni hedduun waan kana akka madda galii isaaniitti fayyadamu. Ati ogummaa suphee hojjachuu qabdaa?

Alaaban Kun alaaba mootummaa naannoo affar yommuu ta'u alabaan Kun aadaa duudhaa uummata affar ibsuu nii danda'a sababiin alaaban isaas ibisituu yookaan immoo bakka bu'ee biyye tokkooti. Waanti handhuurra alaaba affar rra jiru maal ibsa

Meeshaaleen aadaa gola hambaa keessatti miidhaganii tahaa jiru. Meeshaaleen kunneen gosoota adda addaa hedduutu jira. Kanneen akka qabee, ullee, masoobii fi kan kana fakkaataniidha. Meeshaaleen kun gola hamba kana keessa yeroo dheeraaf turuu dandahuu?

Jabanaa buna itti danfisuuf gargaaru dha. Suphee irraa kan tolfamu yoo ta'u ibiddana waan gubatuuf bifni isaa gurraacha dha. Baayyinaan toora galee kan jiruufi gurgurttaaf kan dhiyaatee dha. Jabanaan utuu hinjiraannee bunni maalitti danfa ture ?

Dirree kanamaa kan jedhamu dhaabbata paarkii beekamaa kan ta'ee tajaajiloota adda addaa kan geejjibaa, akkasumas daawwannaa bineensota bosonaa fi bosonaa mataa isaa kan of keessaa qabudha. Loogoon Jara kanaa maal fakkaataa?

Iddoo kanatti kan argaa jirruu suuraa biqiltuun bunaa bareedee oomishaa jiruudha. Biqiltuun kun halluu magariisa qabatee toora galee facaafamee jira. Baayyinni biqiltuu toora galee dhaabbatee jiru kun lakkoofsaan meeqa ta'a?

Namni kun aartistii oromoo maqaan isaa Dr. Alii Birraa jedhamudha. Dr. Alii Birraa nama aartii oromoo keessatti shoora guddaa taphachaa ture yoo ta'u amma lubbuudhan hin jiru. Iddoon dhalootaa Dr. Alii Birraa eessadha?

Gaazaxeessaa beekamaa maqaan isaa Asfawu Mashashaa jedhamuun beekamu yoo ta'u dhiheenya kana du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Yeroo dheeraaf biyya Ameerikaa jiraachuun dabarse. Itoophiyaatti deebi'ee hojiirra utuu jiruu dhibee tasa Isa mudateen boqoteera. Dhibeen du'aaf Isa saaxile maal turee?

Kan argaa jirru kun ammoo mucayyoo dubaraati. Mucayyoon dubaraa kun kan baayyee miidhagduufi uffata aadaa uffattee kan jirtudha. Mucayyoon kun dargaggeettii yookaan qarreedha. Halluun uffata mucayyoo kanaa kan akkamii ti ?

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa maashinaati. Maashinni kun ammoo maashina hojii harkaa ittiin hojjachuuf nu tajaajiludha. Fakkeenyaaf hojiilee akka meeshaalee manaa ittiin hojjachuufaati. Meeshaa akkamiifaa hojjachuuf nu garagaraa?

Dubartii faayaa aadaa naannoo isheetiin faayamtee jirtu kan nutti agarsiisuudha. dubartii kun baay'ee nama sodaachifti. uffaanan aadaa ishee kan naannoo eessa akka tahe naaf hin hubatamne. Kanaafuu uffannan aadaa kun kan naannoo eessa akka ta'e beekta ati?

Paarlaamaan Ameerikaa akka addunyaatti mana guddaa maasaraa adii jedhamu keessatti kan wal gahanii fi dhimmoota biyya keessaa qofa osoo hin taane dhimmoota addunyaa hedduu irratti murtee kanneen kennanidha. Paarlaamaa Ameerikaaf eenyutu aangoo laate?

iddoo namoonni kunneen dhaabbatan maalidha? Iddoon isaan dhaabbatan bishaan mukkeen magariisan marfamedha. baayyinni isaanii nama guddaa lama fi daa'ima xiqqoo lama waliin dhaabbatanii jiranidha. Qaamni bishaani kun mukkeen magariisan waan marfameef baayyee bareeda.

Kophee gurraacha bifa gara bunaatti siqu qabu, kan gogaa irraa hojjetamu dha. Kopheen kun yeroo yerootti dibata dibuun kunuunsuu barbaada. Jalli isaa jabaa fi umurii dheeraa jiraachuu kan danda'udha. Ati kophee kana ni jaallattaa?

Muka guddaa damee hedduu ofirraa qabu argaa jirra. Mukni kun baala halluu gara magariisaatti siqatu ofirraa kan qabu tahee akkasumallee firiin isaa hallu gara daalachaatti siqatu qaba. Mukni kun maqaan isaa maal jedhama?

Fakkii asirratti argaa jirru kun amaartii mormaa miidhaginaaf mormatti kaawwatamuudha. Amartiin kun halluu keelloo kan qabu yemmuu ta'uu waan akka danaa geengoos dhuma isaati qaba. Amartiin kun gabaa irraa gatiin isaa meeqa ta'a?

dhugaatin kun dhugaatii lallaafaa maqaan isaa Ispiraayitii jedhamudha. Ispiraayitiin dhugaatii alkoolii of keessaa hin qabne waan ta'eef yoo dhugaan fayyaa namaa irratti miidhaa hin geessisu. Dhugaatin Ispiraayitii maal irraa oomishama?

Fakkiin Kun, fakkii teessoo mala aadaa ta'ee baayyinaan naannoo baadiyyaa keessatti hawaasni keenya mana keessa itti fayyamaa turee fi baayyee miidhagaa ta'edha. Teessoon Kun maal irraa hojjetama jettanii yaaddu isin hoo?

Meeshaalee electrooniksiitu baayinaan teessuma irratti kahaamee argamaa jira. Meeshaaleen kun kan halluu gurraacha qabanis jiru; akkasumallee kan halluu adii qabanis jiru. Kanneen kaan immoo keenyaan manaa irra jiru. baayyinni meeshaalee kanaa meeqa tahu?

Kun teessuma lafaa ti. Teessumni lafaa kunis tulluuwwan, sulula, bosonaa fi riqichaalee garaagaraa of keessaa qaba. Akkasumas haroon tulluuwwan kanneen gidduu yaa'u ni mul'atu. Bakki kun eessatti argama? Riqichi lama maaliif wal biratti barbaachise?

Suuqii keessatti meeshaalee gurgurtaa gosoota hedduutu argama. Isaanis mana keessa mukarra yookaan sibiila Akka waa irra kaa'uuf mijatutti erga tolfamee booddee wantoota irra kaa'u yookiin rarraasu. Sibiila moo muka fayyadamuutu gaariidha?

Barjaan kun kan Itiyoo telekoom yoo ta'u barreeffama afaan oromoon barreeffame suupper maarkeettii Dagii bakka bu'aa jedhu of irraa kan qabudha. barjaan kun halluu adii fi magariisa qaba. Itiyoo telekoom hoji akkamii hojjeta?

Meeshaaleen kunneen ,faaya gurra namaatti kaawwatamanii dha. Meeshaaleen kunneen, albuuda mi'aawaa Daayimandii jedhamu irraa kan hojjataman yoo ta'u, gatiin isaanii baay'ee qaaliidha. Maqaan faaya kanaa lootii jedhama. Gatiin daayimandii maalif qaala'e?

Dubartiin tun uffata aadaa saba oromoo uffattee kan jirtu yoo ta'u harka isheetti marga jiidhaa qabattee jirti. Uffanni isheen uffatte jirtu halluu akka diimaa fi magariisa of irraa qaba. Uffannii aadaa kun yeroo akkamii uffatama?

Saayinaan meeshaa qulqullina uffataa irratti eeganidha. Meeshaan kun bifa margaa kan qabuu fi dubartiin kan bira jirtu dha. Qaama da'immaniis irratti eeguuf gargaara. Faayidaa meeshaan kun kan biraan qabu maali?

Fakkii dibata gogaa namaaf oolutu mul'achaa jira. Dibanni kun dibata foolii gaarii qabu yemmuu ta'uu baayyinaan dhiiroota caalaa dubartootatu fayyadama. Maqaan dibata argamaa jiru kun 'Sooftii' jedhama. Gatiin isaa meeqa ta'a?

Dargaggoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii shubbisaa jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka adii, diimaa fi gurraacha of irraa qaba. Isaan duuba mukkeen dhedheeeroon jiru. Oromoon gosoota shubbisaa akkamii qaba?

Kitaaba mata dureen isaa"goolii gurraacha"jedhu. Barreessaan Toleeraa fayisaati. Kitaabni kuusaa ergaa yaada hedduu ofkeessatti qabatedha. Iccitiiwwan barreessaan sammuu isaa keessaa fuudhee dubbistootaaf eeredha. Namni kamuu waan dubbisu keessaa waa argata. Kitaaba jechuun coba yaada barreessaati. Faayidaan kitaabaa maali?

Kunneen bakka gurgurtaa baataa kasalaati. Baataan kasalaa kun abiddi kasalaa itti naqamee wantoota xixiqqoo irratti bilcheessuuf kan tajaajiluudha. Mucaan dhiiraa tokko dhaabbatee, dubartiin tokko immoo ofirra teessee jirti. Baataan kasalaa kun qarshii meeqatti gurgurama?

namni suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo nama barri miite isa dhugaaf lubbuusaa kenne bara jireenya isaa dhugaaf jiraate, aartistii beekkamaa aartisti Haacaaluu Hundeessaa jedhamuun nama beekkamudha. aartisti Haacaaluun wallee isaan akkasumas ifaan ifatti dhugaaf falmaa nama turedha.

Mala ammayyaatiin biqiloota gaafa diqaalomsinu biqiloota duraan firii baay'ee kennuu hin dandeenye tokko mala ammayyaa fayyadamuun waan xiqqoo irraa bu'aa guddaa argachuu dandeenya. Diqaalomsuu jechuun maal jechuudha adeemsi isaa maal of keessaa qaba?

Kun gosa bineeldota re'oota jedhamuun beekamu. Re'oonni kunis yeroo baay'ee gammoojji ykn bakka ho'aa ni jaallatu. Yeroo gabaaba keessatti wal horuun baay'atu. Foon isaanii fayya namaaf ni fayyada. Maal sooratu?

Dhaabbileen siyaasaa oromoo dhimmoota biyyaa fi paartii isaanii ilaallatu irratti yeroo yeroon marii gaggeessu. Oromoon mataan isaapaartiilee siyaasaa hedduu kan qabuu fi hundi isaanii marii qabu. Waliinmari'achuun isaanii maalii fayyadaa?

Konkolaataan adiin guddaa gubbaa isaarraa roottoo adii wayii qabu konkolaataa fe'iisaa kan keessa isaatti dhangala'oowwan tokko tokko fe'udha. Konkolaataan kunis zayita, boba'aa yookaan bishaan fe'uu danda'a. Maqaan konkolaataa kanaa maal jedhamaa?

Dubartoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii tapha taphachaa jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka adii, diimaa, gurraacha, magariisaa fi kanneen biroo of irraa qaba. Iddoon isaan dhaabbatanii jiran margaan kan uwwifamedha. Uffanni aadaa Itiyoophiyaa kam fa'aadha?

Isaan kunneen namoota walitti naanna'anii taa'anii jiran yoo ta'u, dubartiin tokko immoo gidduu isaanii dhaabbattee isaanitti haasa'aa jirti. Namoonni kunneen mana keessatti walitti qabamanii jiru. Dubartiin kun waa'ee maalii namoota kanatti haasa'aa jirti?

Bakka kanatti kan arginu fakkii dibata rifeensaa kan dubartootaa ta'ee suuraa dubartii bareedduu tokko kan ofi irraa qabuudha. Dibatni kun rifeensa mataaf baay'ee mijata. Gatiin dibata kanaa gabaa irraa meeqa?

Doonii bishaan irra adeemaa jiru. Dooniin bidiruu ammayyaa kan namnii fi meeshaalee biroon galaana irra ittiin geejibamanidha. Dooniin gara biraan haroo irra illee baanee akka bashannannuuf kan nu tajaajiludha. Dooniin yeroo jalqabaaf biyya kamiin kalaqame?

Kun muka saba Oromoo biratti beekamaafi jaallatamaa ta'e Odaa jedhamee beekamuudha. Odaan muka guddaa damee bal'aa qaba kan Oromoon jalatti jila taa'u, nama araarsuufi jalatti wal arguudha. Odaan Oromoo biratti maaliif jaallatama?

Dachee baadiyaa daran nama hawwattu kan lafa badda daree ta'e keessa gosti mukeenii fi oomishni midhaanii dachee bareechee jirudha. Ijaarsi manneen citaa irraa ijaaramanii fagoodhaa namatti mul'ata. Gosoonni mukeenii naannoo qilleensa badda dareetti biqilan maal fa'i?

Mucaan kun umuriin isaa ijoollee kan taheedha. bifti isaa diimaa, uffannaan isaa halluu cuquliisaa kan qabu uffata. mucaan kun morma isaatti waan akka kirnii kan fakkaatu ofitti kaahee jira. mata isaa irratti rifeensa ykn dabbasaa ambise jira. mucaan Maqaa isaa eenyu? Kan eenyuti?

Namooni amantaa musliimaa hordofan yeroo hedduu gamtaadhaan ta'uun mana waaqeffannaa isaanii keessatti hedduminaan kan argamanidha. Isaanis guyyaatti yeroo afurii fi isaa ol kan sagadanii fi baay'ee achi deddeebi'u. Irra deddeebiin sagaduun isaanii maal agarsiisa?

Bulchaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan yeroo isaan saganttaa eebbaa irratti abaaboo fudhachaa jiran arginaa. Isaanii cinaattis namoonni aangoo garaagaraa qaban ni argamuu. Shamarran uffata aadaan faayaman illee isan cina hiriiranii argamuu. Sirni kabaja eebbaa kun kan maaliitii?

Asitti kan argaa jirru suuraa astaa kan fakkii bokkuu Abbaa Gadaa irratti boocamee jirutu argama. Astaan kun halluu gosa sadii ofirraa qaba. isaanis: keelloo, magariisaa fi bifa waaqaati. Astaan kun astaa dhaabbata saba keenyaatii?

Haadholiin jireenya ilmaan isaanii keessatti dursanii fageessuun kan yaadanii fi waayee maatii isaanii kan dhiphatanidha. Kunis sababa itti gaafatamummaan maatii isaanirra jiruu fi maatii jaallataniifidha. Haadha keetii jaalala akkamii qabda ?

Dubartoonni uffata aadaa Oromoo uffatanii fi faaya akka caaccuu mormaa fi adda isaanii irratti godhatan baay'ee kan midhaganidha. Halluun uffata aadaa kunis adii, diimaa fi gurrachadha. Uffanni aadaa Oromoo kun uffata naannoo kamiiti?

Namoonni hedduun kan jaallatanii fuduraalee fi kuduraalee daldalan ni jiru. Fakkeenyaaf timaatima jimlaan fuudhanii booddee isaanimmoo dabarsanii daldalaa yookaan namoota bitanitti qexoodhaan kan gurguranidha. Qexoo moo jimlaatu irra bu'a qabeessaa?

Muuzii dheedhii kan osoo hin bilchaatiin baay'inaan ciramee jiru. Muuziin biqilaa firiin isaa baay'ee mi'aawudha. Muuziin cirame kun ukkaamfamee akka bilchaatu taasifama. Oomishni biqiltuu muuzii kun naannoo qilleensaa fi teessuma lafaa akkamiitti oomishama?

Suuraan asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa haala teessuma lafaafi bakka seenambaa bakka daawwannaa uummamaan daawwannaaf nama hawaatudha. Bakka kana galaanaafi akkasumas dhagaa uummamaan boca qabantu jiru. Bakkichi biyya kami?

Kophee faashiniidhaan guutuu ta'e argaa jirra. Kopheen kun kan warra dhiirotaa yoo ta'u, bifa keelloo fi gurraacha wal makaa kan qabudha. Bashannanaaf kan kaa'atamu yoo ta'u, jabadha. Kophee kana ni jaallattaa?

Baadiyyaatti baay'inaan namoonni hoolota kan horsiisan naannoo haalli qilleensa isaa qorraa ta'ee fi margi dheedichaaf jiru argamutti. Manni isaaniif kophaatti ijaaramuuf immoo mana citaa ijaaruuf. Manni citaa ijaaruuf salphaa moo ulfaataadhaa?

Daa'ima ilmoo re'ee bifa adii qabdu baatee jiru. Duuba isaatiin lafa baadiyaa dhagaa qabu kan margi irra hin jirretu argama. Re'een beelada manaa kan foon ishee nyaataaf ooludha. Re'een haala teessuma lafaa akkamii keessatti horsiifamti?

Loon furdisuun gosa hojii qonnaa ta'ee kan yeroo ammaa namoonni hedduun ittiin jireenya isaanii gaggeeffataa jiranii fi baay'ee bu'aa qabeessa. Loon furdisuun loon foonii gabaaf dhiyeessuudha. Loon akkamiin furdisuu qabnaa?

Turistoonni bakkeewwan adda addaa daawwatan keessattuu kanneen mukkeenii fi bosona guddaa keessa adeemanii ilaalan bakkuma isaanitti tolee garuu mijataa fi nageenyi isaa amansiisaa jedhanitti boqotu. Bosona keessa haala kanaan boqochuun miidhaa qabaa?

Alaabaa biyya Ameerikaa kan ibsu yoo ta'u, haalluu diimaa fi adiin kan faayame dha. Alaabaan iddoo bu'ee yookiin ibsituu biyya tokkooti. Biyyi kamiyyuu alaabaa mataa ishee ni qabdi. Alaabaan yeroo jalqabaaf bara Kam kalaqamee ?

Kun barcuma mala aadaatiin hojjetameedha. Barcumni kun harka namaatiin muka irraa soofamee kan hojjetame yoo ta'u bifa gurraacha kan qabuudha. Miila sadiifi hirkoos ni qaba. Barcumni bifa kanaan hojjetamu aadaa eessaati?

Meettaa biiraa kan jedhamu gosoota dhugaatii alkoolii qabanii fi biyya keessatti kan oomishamudha. Kunis gosa midhaan nyaataa garbuu jedhamu irraa kan oomishamuu ta'us nama macheessa. Biiraa dhuguun yeroo maraa nama macheessaa?

Dubartoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii shubbisaa jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka adii, diimaa, magariisa, gurraachaa fi kanneen biroo of keessaa qaba. Gosootni uffata aadaa ummata oromoo maal fa'aadha?

Fakkiin nyaataa ittoo gosa hedduu ofirraa qabu budeena ija tokko waliin saanii diriiraa irra ka'amee mul'achaa jira. Yoo xiqqaate nyaata kana irra ittoo gosa afurii oltu jira. Nyaatni kun maqaan ishaa maal jedhama?

Namoonni kun, uffata adii haalluu diimaa darbee darbee of irraa qabu kaawwatanii sirbaa fi shubbisaa jru. Namoonni kun ,hundi isaanituu dhiira yoo ta'an marga irra shubbisaa jiru, Uffanni isaan uffatanii jiran kun, kan saba kamiiti.

Fakkiin biqiloota midhaan nyaataaf fayyadaniidha. Maqaan midhaan kanaa Boobee yammuu jedhamuu naannoo lixa Oromiyaatti baay'ee beekama. Firiin midhaan kanaa yeroo bilchaatu halluu adii qaba. Midhaan kun gaafa calleeffamu kuntaala meeqa bahu danda'aa?

Namoonni amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa hordofan yeroo hedduu uffata haphii halluu adii qabu naxalaa jedhamu uffatu. Phaaphaasonni isaanii immoo kana bia darbanii mataa isaaniitti maratu. Fayidaa fi hiikni mataatti marachuu maalidhaa?

Dubartoonni aadaa hawaasa isaanii eeguu irratti baay'ee cimoodha. Dubartoonni kun meexxii qabatanii, uffata aadaa isaanii uffatanii, dibbee qabatanii weellisaa jiru. Faaya miidhaginaa adda isaanii irraa qabu. Dubartoota naannoo eessaati jettee yaadda?

Namoonni sagantaawwan adda addaa irratti gaafa hirmaatan gara dhumaatti yeroo baay'ee sagantaan suuraa ka'uu ni jiraata. Keessattuu dubartoonni suuraa waliin ka'uu baay'ee jaallatu. Ati waayee suuraa ka'uu irratti ilaalcha akkamii qabdaa?

Namoonni hedduun konkolaataa guddaa ta'e tokko yaabbatanii irra dhaabbachaa jiru, kanneen kaa'aan immoo lafa dhaabbatanii isaan warra konkolaataa irraa ilaalaa jiru. Namoonni konkolaata kana irra jiran lakkoofsaan meeqa ta'uu danda'uu?

Konkolaataa ammayyaa midhaan haamuun calleessu. Uumamuun konkolaattota Akka kanaa oomishni qonnaa humna xiqqaan callaa hedduu akka argamsiisu gargaareera. Konkolaataan kun sa'atii muraasa keessatti hojii ilmi namaa torban meeqatti hin hojjenne kan dalagudha. Konkolaataan yeroo jalqabaaf biyya kamiin kalaqame?

Suuraa ijoollee dubaraa tokko uffata gurraacha uffattee, tokko immoo uffata magariisa uffattee waliin naannoo lagaa dhaabbachaa jiraniidha. Duuba dubartoota kanaa fincaa'aa bishaaniitu jira. Fincaa'aan kun olka'iinsa meeqa irraa gadi dhangala'aa?

Namni kun gameessa siyaasaa beekamaa Dr. Lammaa Magarsaa jedhama. Dr. Lammaan namoota paartii siyaasaa Paartii Dimokiraatawaa Oromoo hundeessan keessaa isaan ijoodha. Suufii uffatanii, kaarabaata hidhatanii, kishaafa kaa'atanii jiru. Ilaalchi siyaasaa Dr. Lammaa maalidha?

Mana barumsaa kana keessatti barattoonni daree barnootaa isaanii keessa ta'aanii barnoota isaanii hordofaa jiru. Uffanni isaan uffatan gosa tokko yoo ta'u innis halluu keelloo fi cuquliisa qaba. Faayidaan barnootaa maalidha?

Suuraa namichi tokko mi'oota gurgurtaa hedduu keessa dhaabbatee waa ilaalaa jiruudha. Iddoon kun iddoo wantoonni argamaa jiran kun itti gurguramaniidha. Wantoonni dunkaana namichaa kana keessa jiran lakkoofsaan meeqa ta'u danda'u?

Kitaaboleen afaan oromoo waayee seenaa oromoo fi sirna bulchiinsa isaa sirna gadaa ibsan hedduun isaanii ni argamu. Kitaabolee kana kan barreessan namoota biyya keessaa baratanidha. Kitaabotni afaan oromoo dubbiftee beektu kam fa'ii?

Meeshaaleen biyya keessatti oomishaman bakki itti kuufamu mana guddaa kuusaa mi'ooftaa barbaachisa. Manneen Kunis kan ijaaraman qaama mootummaatiin kan ijaaramaniif isumaan kan to'atamanidha. Dhaabbileen akkanaa guddina biyyaa keessatti gahee akkami qabu?

Nyaata gosaa gosaa biddeen ciccitee jiru wajjin dhiyaatee jiru argina. Nyaatni kun fuduraa fi muduraa irraa kan qophaa'ee jirudha. Maamiltoonni hoteelatti kana yeroo baay'ee ni ajajatu. Ati nyaata akkasii ni jaalattaa?

Kun, beeyladoota manaa marga dheedhaa jiranii dha. Baka kanatti mukti baargamaa guddaan tokkos kan mul'atu yoo ta'u, beeyiladoonni manaa marga lafa margaa bal'aa irraa dheedhaa jiru. Bakki kun naannoo kamitti argama?

Dubara Oromoo uffata aadaa Harargeen faayamtee jirtu. Uffanni aadaa isheen uffattee jirtu halluu adii kan qabuu fi sabbata gurraachaan mudhii ishee hidhattee kan jirtudha. Aadaa fi duudhaa keenya calaqqisiisuu keessatti gaheen qeerroo fi qarree irraa eegamu maali?

Kun, bakka qonnaa oomisha biqiloonni nyaataa nyaataa itti marganii jiranii dha. Biqiltuun, nyaataa kun biqiltuu qulluubbii adii dha. Bakki kun, lafa bal'aa fi hurufa walqixxaataa kan ta'ee dha. Faayidaan qullubbii adiin nyaataaf akkasumas kanneen birootif qabu maal faa dha?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; fal'aana sibiila irra hojjetamu gosa garaagaraa yommuu ta'u, abbaa ilkaan lamaan, sadii, afur ta'u haalan kan nutti agarsiisudha. Garuu fal'aanni kun hundi isaani sibiiladhaa?

Bakki konkolaataan hedduun itti walitti qabamanii fi namoota ta'ee meeshaalee gosa kamiyyuu iddoo tokkoo fe'atanii bahu. Kunis karaa seera qabeessa ta'een to'atamanii socho'u. Karaa seera qabeessa ta'een bahuun isaanii namaaf maal fayyada?

Waaqeffattoonni danuun kitaaba mataa isaanii danda'e qabu. Kitaabni kun Macaafa Qulqulluu kan jefhamu yoo ta'u, kitaaba hordoftoota amantaa Kiristaanaa ti. Hordoftoonni kun damee hedduu qabu. Gosti amantaa kitaaba hin qabne ni jiraa?

Manam bal'aa nyaatni gosa garaa garaa irraa hojjetamee jiru keessa jiru argina. Nyaatni kun keessummoota dhufanii nyaachuuf jedhanif qophaa'ee jira. Cidha moo eebbaaf qophaa'ee jira sitti fakkaata? Nyaatni kun mana hoteelaatti ni argamaa?

Manneen barnootaa seenuun dura barataan kamiyyuu ganama deemee naannoo karra mana barnootaa fuulduratti hiriiruun wal gahu. Isaan booddee hiriira isaaniin gara mooraa mana barumsaa sanaa seenu. Namni barfatee mana barumsaa dhufe maal adabamaa?

Dubartiin tokko uffata halluu adiii qabu kan gidduu isaarraa mallattoo fannoo qabu uffattee mormaa fi harka isheetti immoo faaya godhattee jirti. Isheen teessoo maqaan isaa 'Soofaa' jedhamu irra ta'aa jirti. Dubartiin kun maal hojjechaa jirtii?

Faaya miidhaginaa alaabaa of irraa qabudha. Faayi kun warqii yookiin meetii irraa kan tolfamuu fi mormatti kan godhamudha. Bifa alaabaa Oromiyaan bocamee jira. Naannoon Oromiyaa biyya of dandeesse osoo taatee ni jaalattaa?

Suuraan kun kan inni ibsu kophee shamarree bifa gurraacha qabu dha. Kopheen kun haala gaariin kan tolfameefi kan nama hawwatu dha. Shamarran kophee kana uffachuun bakka hojii garaagaraa deemuu nidanda'uu. Kopheen kun qarshii meeqaan gurguramaa?

Kophee baay'ee bareedu bifti isa bunni kan ta'e fi hidhannan kophee kana adii kan ta'etu nutti argama. Kopheen kun yeroo baay'ee gaatii qaalii ta'een kan gurguramudha. Kopheen kun akka naannoo keessanitti maal jedhamun waamama?

Dubartoonni kophee gaafa bitachuuf deeman dursanii miila isaaniitti safaratu. Innis miilaan irra dhaabbachuun itti ta'uu fi dhiisuu isaa karaa ittiin adda baafatanii fi beekanidha. Gosoonni kopheewwan dubarootaa maal maal fa'aati?

Biqiltuu halluu magariisa qabuudha. Baalonni isaas akkasuma halluu magariisa qabatanii tooraan hundee biqiltichaa irratti argamu. Biqiltuun kun daraaraa ofirraa kan qabuudha. Yeroo baay'ee oyiruu qonnaa keessatti argama. Biqiltuun kun nyaata dhala namaaf ni tajaajilaa?

Manni kun, mana loonii mukkeen qaqalloo ol ijjatanii fi dalga dalgeeffaman irraa kan hojjatame yoo ta'u, gubbaan isaa immoo marga citaa irraa kan hojjatamee dha. Bakki kun, naannoo horsiisee bultootaatti argama. Itoophiyaa keessatti, naannolee horsiisee bultoota kan jedhaman kam faa dha?

Baasiin kun gosoota Konkolaataa uummata hedduminaan fe'an keessaa isaa tokkoo dha. Innis saffisa guddaa kan qabuu fi altokkotti uummata hedduu kan fe'uu dha. Faayidaan konkolaataa kanaa irra jireessaan maalii dha?

Weellisaa jabaa Oromoo Galaanaa Gaaromsaa jedhama. Galaanaan weellisaa gameessa sagalee ajaa'ibaa qabudha. Sirboota jaalalaa fi qabsoo baasuun kan beekamudha. Uffata adii surraa qabu uffatee jira. Roorroo fi cunqursaa saba isaarra gahaa ture bifa weelluun ibsuu keessatti gaheen Galaanaan taphate akkam ture?

Suuraan kun kan inni ibsu dargaggeessa baaksisa hojechaa jiru dha. Dargaggeessi kun waraqaa beeksisaa Afaan Amaaraatiin barreeffame qabatee dhaabbatee jiraa. Barreeffamni Afaan Amaaraatiin barreeffamee jiru kun "guyyaa tokkotu hafe" jedha. Beeksisi kun kan maaliitii ?

Kophee fuuldurri isaa diimaa ta'e, kan uffata irraa hojjetamu argina. Kopheen kun karaa fagoo ittiin adeemuuf ni gargaara. Kophee dhiirotaa waan ta'eef, kubbaa ittiin ni taphatama. Kophee kana ni jaalattaa?

Alaabaan Kun alaaba biyya keenyaa iitoophiyaa yeroo durii irraa kaase Amma ammatti jiru alaabonni asirra jiran kan bara: atse minilikii, atsee hayilemarem, dargii, kan bara jijjirama akkasumas kan bara ammatti. alaaba kana jijjiruuf kan mirga qabu eenyu?

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoo mata dureen isaa kudhaama seenaa kan jedhudha. Namni kitaaba kana barreesse Leelisaa Aadaa Bantii kan jedhamu yoo ta'u halluu cuquliisaa fi keelloo of irraa qaba. Kitaabni kun waayee maalii dubbata?

Iddoo kanatti kan argaa jirruu suuraa dubartii kofoo uffattee lafa mana keessaa qulqulleessaa jirtuudha. Naannoo dubartii kanaaa teessumoonni lallaafoon ta'aa jiru. Dubartiin kun qofaa ishee moo namaa waliin hojjecha jirti?

Fakkii simbirroo morma dheeraa qabdu kan halluun morma ishee cuquliisa ta'eedha. Simbirroon kun mataa isheerraa waan akka rifeensa dheeraa qabdi. Akkasumallee eegee dheeraa qabdi. Maqaan simbirroo kanaa maal jedhamee beekama?

Bineensa xiqqaa eegee dheeraa qabu maqaan isa hantuuta jedhamu ija halluu gurraacha godhatee gara asii ilaalaa jira. Bineensi xiqqaan kun baayyinaan namaa wajjiin mana keessa jiraata. Ofii bineensi kun horii manaa moo horii alaatii?

Keekiiwwan gosoota nyaataa kanneen keessa isaaniitti haala adda ta'een mi'aawwan adda addaa akkasumas kireemii mi'aawuu fi wanta halluu akka godhatu taasisuudhaan kan uumamaudha. Innis boca barbaadneeni. Gosoota keekii kam fa'aa beektaa?

Namoonni tokko tokko gaafa biyya tokkoo gara biraatti xiyyaaraan adeemuuf ka'an illee jilbeeffatanii waaqayyo isaanii galateeffatu. Kunis daandii isaanii dabarsanii waaqayyotti kennuun nagaan akka deemaniifi. Buufata xiyyaaraa keessatti kadhachuun ni heeyyamamaa?

Ulee qabatanii dargaggoota shubbisaa jiran argina. Kaan isaanii uffata aadaa isaanii uffatanii, kaan immoo rifeensa mataatto godhatanii sirbaa jiru. Lafa diriiraa goodaa keessatti sirbaa jiru. Namoonni qomoodhaan eessa akka ta'an ni beektaa?

Avokaadoon gosa biqiloota fuduraalee keessaa isa tokko fi isa baayyee jaalatamaadha. Avokaadoon fayidaalee addaa addaa ilma namaaf kan kennudha. Akka fakkeenyaatti avokaadoon akka dibata qaamaatti ni gargaara. Isin hoo naannoo keessanitti avokaadoon maal maal itti fayyadamtu?

Dubartiin tun uffata aadaa ummata oromoo uffattee teessee jirti. Uffanni isheen uffatte halluu akka diimaa, adii fi gurraacha of keessaa qaba. Dubartin tun adda ishee irraa faaya oromoo qabdi. Uffanni aadaa oromoo yeroo akkamii uffatama?

Gabaa kan keessa gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka moosee, loomii, qullubbii adii, qullubbii diima, raafuu maramaa, kaarotii fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Faayidaa galteen nyaataa kun qaama keenyaf qabu maalidha?

Guddina teekinooloojii waliin wal qabatee yeroo tokko tokko leenjiiwwan hedduu namni tokko kennuu gaafa barbaadu sagantaa bakka tokko taa'ee dabarsa. Kunis viidiyoo konfiraansii kan jedhamuu fi leenjii nama maraaf al-takkaa kenna. Leenjii akkanaa fudhattee beektaa?

Dubartiin kun dubartii haalluu gogaa diimaa ta'e qabduu dha. Dubartiin kun, rifeensa ishee bareessitee dhahattee fi uffata aadaa haalluuwwan garaa garaa qabu uffattee kan jirtu yoo ta'u, faayaa fi uffata adiis hidhattee jirti. Uffannaan kun, kan saba kamiiti?

Itoophiyaan humna daldalaan guutuudha. Harmootiin kun qullubbii diimaa, adii fi timaatimii gurguraa jiru. Waantota kana gurguruudhaan madda galii isaanii achi irraa argatu. Qullubbii adiin fi qullubbii diimaan faayidaa maalii qabu?

Kun barjaa bakka gurgurtaa konkolaataa agarsiisuudha. Barjaan kun barreeffama halluu diimaa qabuun kan barreeffameedha. Halluun duubaa isaa immoo adiidha. Fakkiin konkolaataafi teessoon manichaa barjaa kana irra kaa'amee jira. Gatiin konkolaataa garuu meeqadha?

Konkolaataan meeshaalee fe'u kan gubbaan isaa akkuma isa nama fe'uu cufamaa ta'e keessi isaa xiqqoo ni bal'ata. Kunis meeshaalee waan keessa keenyu hedduu akka qabatuufi. Meeshaaleen konkolaataa kanatti fe'aman kan akkamiiti?

Bifa ancootee kan ta'e lafa keessa qotamee kan ol baafame jiru kan nutti agarsiisuudha. innis lafa diima kan tahe yemmuu ta'u, qotame nyaataf ooluudhaf kan ba'edha. Akkasumalle baalli isa magariisa kan ta'ee fi hundeen isaa diimaa kan ta'edha.

Barjaa mana ciree tokkootu qubee afaan Oromoo fi afaan Amaaraan barreeffamee dhaqaa gubbaatti fannifamee argama. Manni ciree kun mana ciree 'Iyyerus' jedhama. fakkiiwwan hedduun irra jiru. Mana nyaata sanatti laaqanni hin qophaa'uu?

Lafti kun ammoo lafa namoonni hojii itti hojjatanidha. Hojiin kun ammoo hojii horsiisa horii yookaan loonii jedhamuun beekkama. Saawwan baayyeetu asirratti nyaata isaanii nyaachaa jiru. Baayyinni saawwan asirratti argamani meeqadha?

Meeshaa aadaa kan biqiltuu buqqee hadhaa'aa irrraa hojjetamudha. Meeshaan kun aannanii fi bu'aawwan aannanii gargar baasuuf kan gargaarudha. Gogaa loonii irraas kan hojjetamudha. Maqaan meeshaa kanaa maal akka jedhamu himuu ni dandeessaa?

Naannoo gaara ol dheeraa biqiltoota marga magariisaan uwwifamee jiruudha. Naannoo gaara kana goodaa lafa dacha'aa irratti mukkeen magariisaa muraasni ni argamu. Gaarri ku gaarreen jiran keessaa ol ka'iinsa meeqa irratti argama?

Mucayyoo dubaraa uffata aadaan faayamtee jirtu argina. Mucaan kun kichuu Oromoo ol adeemaa jirtudha. Mi'a miidhaginaan faayamtee taa'aa kan jirtu argina. Harka ishii meeshaa marqaa keessa keesseetti. Daa'imnan aadaa ofii agarsiisuun bu'aa maalii qaba?

Mootummaan jijjiiramaa fi guddina magaalaa irratti ciminaan hojjechaa jira. Keessumattu magaalaan daandii mimmiidhagoon kan guutaa jirtuu fi kan ilaaluuf nama hawwattu ta'aa jirti. Namoonni jijjiirama magaalotaa kana sirriitti ni jaalatuu?

Uummanni warra mursii kibba Itoophiyaatti kan argamanii fi aadaa addaa namoota qabanidha. Uffata aadaa mataa isaanii kan qabani dha. Hidhii fi fuulli isaanii namoota kan biroo irraa adda dha. Hidhiin isaanii kun uumamadhaa?

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa hayyuu siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaati. Obbo Baqqalaan seenaa jireenya isaanii keessatti ciccoominaan dhugaaf falmuun kabaja guddaa uummata isaanii biraa qabu. Yeroo hammaa obbo Baqqalaan eessa jiru?

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa hogganaan raayyaa ittisa biyyaa tokko uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatee alaabaa biyya isaa of cina kaa'ee dubbachaa jiruudha. Maqaan namicha kanaa eenyu jedhamee beekama?

Kitaaba guddaan akkasii akkuma barreessuun isaa ulfaatu, dubbisuunnisaas nama dadhabsiisa. Kitaabni kun yeroo baay'ee barattoota seeraa harkatti argama. Bifa macaafa qulqulluu qaba. Kitaaba guddaa akkasii dubbistee xumurtee beektaa? Barreessuu hoo?

Raajii fi lallabaa kitaaba qulqulluu kan ta'e raajii Iyyuu Cufaa jedhama. Iyyuun nama mana amantaa dhuunfaa isaa qabuu fi bakkeewwan garaa garaa deemuudhaanis sagalee dubbii waaqayyoo namootti kan lallabudha. Bakki mana amantaa Iyyuu eessatti argama?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa faayati. Faayi nuti asirratti argaa jirru kun ammoo faaya gosa gara garaa yoo ta'u, faayota baayyee babbareedantu jiru. Dhiirota moo dubartootatu itti fayyadama?